Kuni umu danancho ikanna umu dananchi babbaxxino danihu noo daafira umu dananchi horosinna umu dananchi maa horo aannoro xawissenke

Tini misile leellishshannonkehu politiku madirakera uurre coyiranni noota leellishshannonke misile ikkitanna hattono dagate alba hige coyiranni noota odoo sayisanni noota leellishshanno misileeti. lowonta biifanno.

Tini misile leellishshannonkehu murote. murote giddono iseno lowonta qoxxeessise biifanoti haqicho qilxote yinannite lowontanni baxoomma".

tini misile la'neemmoti minenna gallanni mine ikkasi leellishshanno misile ikitanna hattono biifaado ikkinokkihahanna sabbunna haqqetenni minnooni mine ikkinohura lowontanni dibiifannoho.

Kuni la'neemmohu babbaxeyo danni uduunicho ikkanna isino babbaxino danni uduuni duuchu noo daafira horosi maatiro xawissenke.

Tini misile hodhishshu kameela ikkasi leellishshanno misile ikkitanna, hattono, addi addi hogowo hogombe ha'nanni basetenni base harate kaa'lanno hodhishshu kameelaatino.

Tini misile leellishannonkehu mini saada ikkase leellishsanno misile ikkitanna iseno lukkitete uuyitannonke horo quuphena hattono gorrire itate horo uuyitannonke daafira ani baxoomma.

Tini misile leellishshannonkehu gallanni mine ikkasi leellishshannonke misile ikkitanna iseno lowontanni biifannokkihanna baxissannokkiha ikkino daafira ani dinaadoomma.